Banti papaya bun gi si birr bu ndaw nu worareko ak ai herr si cuf bu wow bi si ganow.

Ay fasung, fasung different fasung pèru garap. Pèru garab bu sew, bu dija, bu tapu mèlni ball.

Bopu haleh bu gigain bu nju lehtah, tehgah kor ak meeche, tehgah kor ak karaw, deff pehrre bu chocolat cii chhatu lehti bii, lokhor yu gigain bu tehgeh chi kaw haleh bu bopu bii.

Chi lokhor bu tiyeh plaat bu ameh aiiy fruit, am ananass, am banana, am ohrance, am pom, am grapes, yehp tehgeh chi plaat, chi restaurant yii chi, yii chi geudggh bii, am aiiy tohgu yu wekh.

Bool lu domoda yapu bu am pumpitèrr, tamit tobal ci kanè chi bool bu deff, ci biir bool bu weeh ak bool li findi bu ñuul. Nyom naar yëp tégé ci kaw palaat bu weeh.

Pan, pani solum. Pan ak ñaari potu solum-solum yun holè gud. Poti solum-solum bu mag bu honku, ak poti solum-solum bu ndaw tégé ci kaw pani solum-solum.

Ay jigeen yu sol mbaxana, dagit sipa bu bulo ak mboba bu bolo, loxo bu guduh. Def ay peer ci mboba bi, sol kawar, takka chain ni oor, maki wu.

Poti alminium bu drinks, bu bulo am ay binde binde yu xonxu, am opekaay si kaw, drink pur joxe dole, tegge si kaw taabul.

Gigain ju tahaw sol robu bunyu rass sey suuf bem fess ak walang def sey i taff bacha kaw bena loho bi loho poff jel loho ndey jorr bi ajj ko sey kaw denagi yi nyu deff taff bam fess.

Ab goor bu tog si kaw laal bu weex tog si kaw laal bu am dara bu weex sol neeti abdou abdou bu neka si kaw xaftan garambubu xaftan bu neka si kaw nyun ko guru fem guru fem bu saw ak weex sol mbahana.

Goor bu nëëk si estaat, bërëbu pillë Kaay fuutbool, di waaja sanni fuutbool bi, kawaas bu weex, tubooy bu gattë bu weex, mbubu loxo bu gudda bu weex bu am bindë bindë yu xoñxa, bu chaw ak bu giriin.

President Adama Barrow tahaw ak nyari goor lohou ndeyjorram be teye tereh benen lohou ndeyjorram aju se kaw melne koy watt sol haftan bu weex ak mbaxana bu weex nyari goor ge sol kode bu bulo ak ku nuul.

jigeen ju tog ci togu ak jigeen ju tahaw ak ay haleh yu nekk ci ganawam jigeen ji toog ci togu mungi sol ak mbuba bu bulo ak tubey bu bulo tee Kas Kas jigeen bu takhaw mungi tee Kas bu am ndoh bu garap jigeen bobu bangeh joheh Kas ndohu garap bi benen jigeen bunekeh sa chamonj sol mbuba bu orange

Ñaari dalli jigeen yu ñuul yu tegeh ci kaw karó bu sokola, dalla bi ñing ko péér bam fees ak péér bu xonxu, péér bu ñuul, péér bu bula, péér bu jaw, péér bu green dekorè ko ci dalla bi.

Potu mew bu mak hohbu peak, chi kanam njung fii tei am aiiy binda binda yu bleu ak bu honhu, njung kor markeh markeh aiiy guiy, geudggh chi kaw geudggh bii gaaal langi cii ak njaari nitt neka chi birr gaal bii, chi suffi poti meww bii mungy am aiiy binda binda yu bleu.

Tablo bu be se meda be buye waneh president Adama Barrow muge ak flagu gambia bu neka se boram muge sol haftan bu weex am mbaxana bu weex aye neet ye aye goor nuge tahaw se kaname tablo be sol aye muba yu weex ak bu nuul se ganaw aye motor nugfa.

Daalu gigain njung kor tek yu wekh, bu am aiiy am bichi gehneh, am behdeh behdeh bu wekh, am njehti buum chi kanam, chha chhati daalah bii gii kanam bu seww.

Gigain ju takhaw sol rohba bu wekh bungh pehrre pehrre ak aiiy buul yu silver, benue lokhor am langal chi ganaw, sol chaine bu silver, tiyeh purse bu silver.

Aiiy gigain ju takhaw sol mbazin bu njull bu dahgit, sipah ak mbuba, chi kaw njung kor taf taf bu silver, takue musoor, sol chaine bu silver, purse bu silver ak jaarou.

Palasi jangèè kai University bu né Faraba ci suuf ñax gu tooy ci sa camooy mugii am ètas bu wèèx ci sa ndayjoor mugii am ètas bu xonxu ay nit ñu ngi taxaw.

Tableau bu green bu am ai binda binda bu wehk, welcome to Gambia, purr wanene yekci nga Gambia, tegeh ci kaw yon.

Gigain yu neh chii estade dii daw, njungy sol daalah, sol tubeiyy bu gatah bu njull, am binda binda bu blue, ak mbuba bu am binda binda bu wekh, nitt yangy tok dii sehtan.

Lal bu am ay bant si birr, ñu pentir ko pentir bu socola, am loketu orr ci kanam ak ĉi kaw bopi lal bi. Am almor bu am ñari seetu, ñetti buntu armor ak benen seetu si ndey jorbi.

Juroom fuuku ay benne, paket tu cips, paket bu weex, am ay binde binde yu bula, marke marke fa ay marke bull, binde yu ndaw, ak ay binde binde yu xonxu.

Masun gi nëwèkaay bu tégé ci kaw taabl bu weeh ak bulo. Pèdallèkaay bi nekka chi ron taabl bu bulo, am ay banta wënn nu bant ci kaw def wënn.

Naari jaaru noppa yu am cristal yu digi cristal bu xonxu bu bulu bu weex bu move nyu woralex ko.

Lékk ti kóóg buñ dèf ay marké marké, bindi ci bindi bindi yu ñuul ak ay marké marké ñéw ba ci cetti kóóg ba ba ci bópi kóóg ba ci ganaw.

tereh pur jangeekai ci kanami tereh bi mingi am binda binda yu chokola ak yu bulo nyari togu yu neek ci kanam togu yu weex yu fetog ndoh bi ak nyari silipers yu tego ci kaw banta

Ñënenth masolu walèkaay yu ndaw, yu tégé. bu nè ci suuf bu ñuul ci kaw weer la ak cuber bi ñuul tégé ci kaw taabl nekka ci paket.

Aye garab aye pere garab yu tege pere garab yu xonxo yu weex ak yu orance yenen pere garab ye juhe dopu.

Ñaari nit ñaari Otto yu nèkka ci tali di daw, otto bu nekka ci caaymoy bu ndaw la, tahal ay lampa am kulor ru doomi tahal ak otto bu nekka ci ndayjoor otto bu mak buy jél ay nit di lèèn yobu.

Oto prvet bu nglu bu ne si kaw tale sisufi oto bi mu nge ameh ai bedi bedi. palati bedi bedi bu nglu. Benen oto mu nge tahaw si ndeyjor ram bu bolo.

Goloh bu tok chi kaw banti guiiy, aiiy hohb bankoh wohrre, goloh bu njull am kanam bu chocolat, jeul lokhor ndeyjorr bii teh sampue kor chi kaw banti guiiy bii.

Goor bu tok ci tabul li machine, ak machine ni nyow weekaay di nyow. Goor bi mungi sup simish bu weex, takka teep natukay ci baat gi. Machine bi machine ni domitaal la am colour domitaal.

Marceh bu am lal sehn aiiy taabul dii jaii, aiiy gigain lal sehn taabul dii jaii, dii jaii kaani, tamateh, lemon, horhii bisap, dii tek paan chi siwoh, chi siwoh diwtirr.

Nyari jigeen yu neek ci borom ci estati play futbal jigeen bu nek ci sa chamonj mungi sol mbuba bu tubey bu jaw mbuba bu jaw am binda binda yu nyool ku nek ci sa ndeyjoor mungi sol tubey bu gat bu bulo ak mbuba bu bulo ak kawas bu bulo amna yenen nyaar yu neka Sen ganaw ak togu estaat yu weex

Ñaaru charah jigéen yu ñuul ci kanam nu decorè ko ak ay perr bam fèss. Perr bi orance, perr bi honku, perr bu bulo, perr bi weeh.

Ñaari dalla sokola yu guddu yu jigeen ci biir am marké marké yu ñuul bu am ay bindé bindé, dalla Wu neh ci caaymoy mugii tegeh ci kaw dalla wu nekkè ndayjoor.

Nyaaru jaaru noppu, yu jigeen, jaaru noppu yi ci kaw, jaaru xarxar, si suuf, am decori xob, tege si kaw morso bu weex.

Jigeen ju xess gu tog si suuf sol roba pess bu oyof bu nuul ak loxo poff bu guda yere bi yem si denabi gene tankai tanki ndeyejorr bi si beti.

Naari auto yu nekka ci tali bi, di daw. Auto bu nekk chi kanam auto bu ndaw la bu ñuul, bu chi topu auto bu mag bu ñuul taal ay lampa yu honku.

Jigéen ju taxaw, sol robi lee, buñ tax si suuf bam fees, ci kanam am morso bu orans bu gudda buñ tek si kow, musóor bu orans, sol jaaru óor, yu dijja.

Niarel jige"en ak bena gorr jige"en bu n'eka dejor bi mungi yeno daal sikaw bopo gi daal bu am "chochola " ak aye bindi bu null gorr bu n'eka si dega bi mungi yeno leket si loho bi jigeen bu 'neka si denjor bi mungi yeno daal tedo kala bu null gor bi taka sac bu null .

Naari jaaru noppa yu bendu kum ananass ak am ay cristal si suuf ak si kaw am ay cristal yu bori yu ko worr ak si kaw am cristal bu green ak ay perr yu ndawadaw kom xoobi ananass.

Macine ni talekai kawarri gegen bu nglu bu tekge bu obeko bu ameh button si digabi si chatbi am boom.

Gigeen ju takhaw sol roba bu guda bu mbessen bu fleyar si suff bu move si sidetu si sidetu chamoñam robugi mungi ameh bum si kaw denagi mungi ameh taff bu silver.

Palati sebon maloo palat bu weex bu am maloo ak soosi sebon si kaw dagate ay lemon am bisap am sipasipa am kani bu xonxu ak bu green am soosi lenon am soosi suuli netexto.

Nyaari playkat football yu tahaw, ku nè chi kanam johè ganaaw. Kenen ki sol tubeye bu gaat bu weeh ak mbuba bu bulo boh football chi ron pukutan bi loho chàmoñ bi. kenen ki chi tahaw sol tubeye bu gaat bu weeh ak mbubba bu honku. Ku chi nè yonè sah loho ndejor bi chi kanam.

Tërrë kirichee yi, ci kanamu tërrë bi, mu ngi am bindë bindë yu bulu. Tërré bi ci kanam, bi weex, am nataalu Échaa bu ndaw, ci kow tërrë bi.

Ñaaru jaaro wiiss su nopu yu dendoo, yu am ñaaru pal yu hala dija yu weeh. Daka ci biir cartoon bu sokola, bu am ay bana bana yu sew.

Gigen bu nu morr tot si kawlal muro ak serr bu wey tey cok si lohum bi sangu kanambi yep.

Goor bu daga karaw bi si ganaw bem yega si digi bi painturr ku painturr bu bu melni bejaw bu nuul ak bu weex.

Ab berèp, wala xèstatu play kaay football ci suuf yi fu nyah, nyah yu green waralè kog ay sèss ci kaw. Sèss yu honku, yu weeh.

Njurum bene jegain yu playkate footboll tahaw de jel natal nyari jegain ye junkung num yep sol tubaye bu gate ak muba bu girin am beda beda yu nuul sol kawass ak dalle footboll.

Gigen ju tahaw sol gran bubu bu sokola ak lace bu wey si run. Sol dala taka musor le lace jel lohu ndeyjor bi tey si ndigabi.

Plass su fuhu kaye bu haleh bu am nyayantu bu orance ak bu jaw haleh yage tonke se birr de pelay ak aye bull yu sakan yu bary bu weex bu bulo bu orance ak bu jaw nyari mag yu tonke sol aye muba yu nuul.

Tabla buy waneh neh nit yi genna si ñaw sanni karta am ay bindé bindé yu ñuul ak yu xonxu, marké marké ay nit yu taxaw.

Borobu jangeh Kai gorr buy jangale ak xaleh bu gorr buy jangu gorr buy jangale sol tuboy ak simiss muy jokh ayy tere jango Kay si xaleh bu sol illifong bu bulo ak simiss bu wekh yenen xaleh yuy janga ngi tok si suff si sesyi tek sen tereyi si kaw tabule bi.

Gigain gu njul, gu njol, gu takhaw sol getzner bu green, bu sipa dagiti sipa ak mbuba, mbuba bii chi kaw nju dawmeh kor.

Gigain ju takhaw sol sipah bu gatue bu wax, ak kotu wax tiyeh bag bu wekh ak chemise bu wekh, sol daalue yu gudu yu njull.

Kaiti xibarr budut standard bu am natalu Yaya Jammeh mungi sol mbaxana bu wekh ak benen gorr si kaw mungi am natalu Adama Barrow ak ayy yenen nitt yu bindu bindu am ayy binda binda yu xonxu yu bulo.

Jaru baram bu jigeen bu oór bu am loket bu rey bu melni bul ci ganaw am ay bënabëna teyeh ci kaw morso bu wèèx.

Sagu lujumi batansè, bun tasarè ci kaw sankè bu weeh ci suuf ci ron goyè yi mango. Amm ay sagu yu tahaw, am benen sagu yu tëda ci suuf.

Jigeen yu njol gi mugii taxaw sol róbbu ju gudda ñi xar ci kanam bu pink am loxo ju gudda button ko am kol. Sol carax ju wèèx taxaw ci bóri tóógu bu wèèx.

Palaat bu weeh bu am espaketi ak sosu yapp, nu sew ci tutti cheese. Ci kaw fruset bu tibu espaketi beg sosi yapu.

Ñaari jaru nopuh yu jigeen yu tegeh ci kaw morso bu wèèx, jaru nopuh oór, yu am lokut yu ray dijja ci suuf, ak lu séw ci kaw ak wiis, am ay marké marké purr dekorè ko.

Njaaru borli maalor, bu neh chii ron borlu aluminium bu am maalor njankatan ak sauce su yassa bu jeun, am aiiy kaaroh aluminium, bu neh chi kaw am koboh, linjon ak aiiy karoh, sauce maalor njankatan ci ron.

Haleh bu jegain bu ndaw bu leto teke mess bu nuul bunu crempe se chate ya bum fess def ku nyari puff.

Nyarri dalla corum mukass bu bollo melni xelmete gaal tege ci kaw capet bu xonku ak bula.

Keitu hebarr bu waneh natalu mama kandeh sol haftan bu weih mbahana bu weih sey boram mu am i bona bona yu hunhu sey kaw keit bi am nyeti nyenen ti gorr lu sey topu am I binda binda nyu nyuul sey digi keit bi .

Carton ngi garapp, purr sahat, carton ngi garappi sahat purr hale bu ndaw. Si carton ngi garap bi nyungii si def natali hale bu ndaw, ai bindibindi.

Teré jangèè kai yu jullit yu neh ci loxo am ay bindi bindi yu ñuul ak ay bindi bindi Arab.

Nyarri auto yu mack ak yu bulo yeenu sac yu mac bem fess ci kaw am nyarri xale yu taxaw ci kanam ay goor yu tok.

Macine na ngawe kai bu nglu am ai decore tege ci kaw pokusi mbos ak table.

Palati maloo fried maloo bung fry bu am ay nawex ay legume legum ak ay ganarr yu sew yung dagate dagate am mboxu am yapp lepa yu sew yung dagate dagate am kani bu xonxu am carro.

Jegueen ku njul ku takaw gu sol robbu wax bu gatta green ak bu nyul def ay perr ci batu robbu bi sol dalla yu green mbuba bu green.

Adama barrow ak yenen gorr yu tahaw Adama barrow d dogateh buum Adama barrow sol halftan bu blue ak mbahaba bu weih kui neka sey chamunj bi sol sol halftan bu nyuul ak bu sokola gorr bu neka sey ndey jorr bi sol halftan bu weih ak i mbahana i yenen gorr neka sey ganaw.

Ñarri jaaro nopp wiiss yu bon iy yu weeh tégé ci kaw morsu bu weeh, am jatt yu sew.

Naari daala yu nuul yu tege si kanam daal bi am ay lece yu nuul yu nyu dogalante purr taka daala bi bi ganaw tam am lifen bu nuul.

Njaaru rouuche yu gigain, bu neka cii sa ndeyjorr bu njull, bu nekue cii sa chaamongh bu honhu, couberre bii tijeh ku, am njull cha kaw.

Jigeen ju taxaw sol dagitu babyless mu am ay fulor takka mesor jél ñaari loxo yi teyen tè ko.

Buumu nahtor kaii, bungh lohmass, chhat bii fehwaleh chi sa chaamongh, am aiiy bindu bindu pur contue.

Naari jaaru noppa yu wess yu sew yu am ay bulu cristal si digi am lu neka si kaw paket bu am puna puna bu cxocola.

Teereh jàng, teereh jangukaay kirechenn yi bu ñuul. Am bind-bind bi weeh. Chi kanam tégé chi kaw suuf bu honku, hèr bu honku.

Ñyetti doomi jaxatu yen tèg ci suuf fu konkiri jaxatu bu neh mugii feeto bor.

Palasu jango kai Mungi am i tabul ak togu yu banti sey tanki tabul yi yu weih ak bu nyuul nyu karo palass bi yep ak karo yu weih .

Potu nan lu doh, bu arrmi yo bunu dëp ci suuf andag japokaay. Dëp ko ci suuf karo naju ci karo bu kèrem.

Gigen ju tahaw bu sol rubu bu gudu. Si sof mu fle loho bu gudo bu bolo tai puse bu pink ak karaw bu gudu makiye kanambi.

Kanamu kayit xibaar buy wane ñatti goor, ki ne ci diggë Adama Barrow, Ki neekë ci ndeyjoor muy Faat, ki nëëk ci chaamoy. Ci kow seen boop mu am bindë bindë yu xoñxu, ci kow nataal bi ñetti goor, am ay bindë bindë bu ñuul

Goor ak jigéen nuu so mbazen bu cream goor bi sol xaftanu garambubu ak tubai daala bu nuul xaftan bi nyu dawmex ko ak weng nyu orr jigeen bi sol dagit ak sipa bu felee.

Jigéen ji taxaw, sol dagit, bordeh bu gaxahess ak mbasen. Bordeh bu bulo ak mbasen domital, luxo bu gudda, ci kanam mbasen luxoyi gudda yi neka bordeh.

Palatu afra genar ak ay subb le ci boor bi am mburu tappalappa am potti muttarda bu tege chi borru pallatu afra genar bi.

Jigeen ju taxaw sol róbbu til buñ péér ci suuf, green ci kaw nekka nit bu més sanke bu ñuul loxo bu guddu.

Palati jin bun laka mu am tamate dom nen bun bahal, salad, cucumber ak sour si denying mu worr ko.

Dalli carax yu jigeen yu ñuul, ci kaw ni péér ko bem fees ak péér bu orans péér bu bula péér bu ñuul dekorè ko ci digibi am péér yu jaxas baxas.

Jigeen ju taxaw sol róbbu bu muuf ci suuf ni péér ko bacci kaw dekorè ko ak fulor ci kaw nekka més benna loxo bu éék ak bu wacca teyeh póós bu pink.

Njaari daalu gigain yu honhu, yu dahgah nju dague, am aiiy horleh ku horleh ku, tehgeh chi kaw brick bu yaahu.

Palaatu bantë yaapu, palaat bi ñung ko duy yaapu wi, am na kaani bu xoñxa ak liñong buñg lakk, am na salad si palaa bi. Sa ndeyjoor, am na soosi, liñong ak murtada, am na kakumba.

Nyaru sujèrr lu tèlla yu tégé ci suuf, andak ak cubèr. Sujèrr bu tèll bi mungi ameh ay ñuul, ñuul yu hëm-hëm tégu ci kaw karo.

Hale bu jigen bu tog letu mess bu chocola bu gudu, def teres ci kanam ak yahi bena bena, cul yahi leta yii deff bumm.

Ñaaru gòor yu jonkon. Benn gòor bu toog di kontè ay balo karrta yi sani. Ball yu weeh nung ko tekk.

Jangh bu lettu mèssu, mèss yu raw bu gatt bu ñuul bu andak ay kul-kul.

Jigéen bu lettu raw karaw bu gatt. Poff gën nu wal lu yi bayè ci gannaw. Gënnè benn ci chàmoñ, gënnè benn ci ndejor.

Mabulu toogu, lu woyo kaay yu ñuul ak gègehnay yu ñuul yun sola buss ak taabl hankha bu nekka ci digga bu sokola.

Boolu caakery ak soow, caakery kuskus, ak kutdu bu nyuul, ku koy tangxe kekk si bool bu weex.

Bool lu soup bu tanki naak, bu tamatè nèchi bool bu weeh nu tambal ci kanè bu jaw ak bu honku.

Jigeen ju taxaw sol daala yu nuul tubai bu nuul ak kood bu nuul di hug ay xale yui jànga ecole ak sen uniform bu weex xale yui jànga ecole yu jigeen ak yu goor ak sen uniform bu weex bu bulu def kala bu weex

Puss puss bu fees dell ak ay orans, orans yun xolli wut ak orans yun xolli, xolliti orans ñi tek ci kawam orans yun xolli ñaari butèèl lu ndox ne ci kaw orans yi.

Poti, poti beur jadida bu ndaw, bu am ay binde, binde yu xonxu ak yu weex, am marke, marke

I tereh bindo kai nyung tek sey tabul , tereh nyu tegalanteh tereh bu sokola bu nyuul bu hunhu bu blue bu jaw sokola bi tegeh sey kaw.

Nyaari jaaru noppu, nyun si lol binde ko kom xob, am ay banebane, am ay banebane xob, tegge si kaw morso bu weex.

Jigeen ak gór, jigeen ba ngi tóóg gór ga ngi taxaw. Jigeen ja ngi sol garambubu cuub xonxu ak bu jaw, gór ba ngi sol cuub xaptan bu xonxu.

Nyaari daalu jigeen charax yu nuul nyun perr si kaw tekere ak perr su sew yu bulu yu orance ak yu jaw perr ko si bem fess.

Jigéen ju tahaw sol rob bu wax bu loho bu guddu. Batu wax ba nu pèrr ko ak ay cristal, sol jaaro.

Tadsaala jaboo kai bu am colur bu domitaal bo green ak bu sjaw tegeh si kaw xanxa si biti.

Balee banta seynga, bu dajalu takka kor bum bu nuul. Tieyi ci etah bu karo, ak karo yuun dagati dagati.

Tere Christian bu bule am ai bindi bindi yu xonxu, draw ci ai flower tege ci kaw maraj bu weex ak tabul bu weex.